Tranotrano kely iray maneho ny andavan'androm-piainan'ny ankamaroan'ny Malagasy, indrindra ny any ambanivohitra. Ity lehilahy dia mitoto vary amin'ny alalan'ny loana sy ny fanoto, eo anilany misy fandriana kely iray.

Dokam-barotra ana zava-pisotro mahamamo iray, izay amin'ny vidiny telo arivo ariary. Amin'ny endriny kely izy io, ary tian'ny tanora tokoa. Maro dia maro no mampiasa azy, na any amin'ny lanonana, na any amin'ireo karazana fety, toy ny fankalazana ny tsingerin-taona.

Fandrahoana sakafo amin'ny alalan'ny afo kitay, fomba efa ela netezana izy io ary ny olona avy any ambanivohitra no tena mampiasa azy, malaza mampalemy sakafo kokoa ary tsara dia tsara ny sakafo azo avy aminy.

Tsara dia tsara tokoa ny kalitaon'ny volon'ity vehivavy ity. Mainty dia mainty ny lokony ary miolakolana be. Eo amin'ny sisiny dia misy faritra iray izay nosoritana. Hatreo amin'ny tenda ny halavan'ny volony.

Vehivavy iray manao fampirantiana no mianjaika tsara toy izao. Mitovy ny akanjo amboniny sy ny akanjo ambany izany hoe ravin-damba iray ihany no nanjairana azy ireo. Ny volony dia nataony tain'ondry ambony ary miloko.

Fivarotan-taratasy iray no mivarotra ireto karazana taratasy ireto. Ao ireo valopy amin'ny abehany, ny endriny, ary ny loko samihafa ; ao ihany koa ireo taratasy fotsy izay ilaina amin'ny toeram-piasana, na any amin'ny toeram-pianarana.

Ireo olona rehetra izay kristiana dia tsara raha mahay baiboly. Ny baiboly ho an'ny olon-dehibe moa dia sarotra takarin'ny ankizy ka izany no ilaina itony karazana baiboly misy sary itony. Eto dia miloko mavo ny fonony ary misy karazana endrika olona maro izay hita ao anatin'ilay boky.

Nohon'ny halafo 'ny vidin'ny entana, miha-sarotra ho an'ny fianakaviana sasany no mividy itony karazana vokatra fanao amin'ny loha itony, ka nahita vahaolana ho amin'izany ity tranom-barotra iray ity, dia tonga dia anambarana ireo akora mety amin'ny volo karazany rehetra, ka atao anaty vokatra iray.

Raha ny eto an-drenivohitra kokoa no resahana dia hita fa sarotra ary ankavitsiana no ahitana ireo fivarotana ronono velona. Mora kokoa ary vahaolana azo eritreretina ny fisotroana itony karazana vovo-dronono itony.

Hafa ihany ny mahita ireo ankizy kely milalao eny antokotany na dia miosom-bovoka aza. Amin'izao anefa izy ireo dia variana eo amin'ny finday avokoa. Eto ity tovolahy dia milalao hazo ary manaraka izany ity zavatra boribory kely tsy hay na inona na inona.

Malaza dia malaza mihitsy itony karazana firavaka itony ankehitriny, ary dia ifandrombahan'ny tovovavy mihitsy aza. Tsy vita amin'ny volamena na volafotsy akory, fa ny mampiavaka azy dia izy tsy mifono mihitsy, fa maharitra.

Ny manga dia hanisan'ny voankazo tropikaly be mpankafy indrindra. Misy karazany maro ny manga, ao ny manga hesy, ny manga zanzibara, ary ny manga vato sy ny maro hafa koa. Misy fomba maromaro ny fihinanana azy io, mety atao lasary, mety hoanina mamy ihany koa.

Manintona ny maso ary mahababo ny fo ny hakanton'ireto varo maro loko izay voatefy tsara mba halama. Misy ny loko mena, loko mavokely, ny loko manga ary ny volontsôkôlà. Mipetraka eo ambony latabatra matevina vita amin'ny hazo izany.

Fivarotana iray eny amoron'arabe, tsy misy rindrina ary voaaro amin'ny elo miloko. Ny entana amidiny dia irony fasiana sary vita amin'ny fitaratra itony. Misy ankizy lahy roa lahy samy mitafy fiakanjo tsotra mipetraka eo akaikin'ny fivarotana.

Mpivarotra eny amoron-dalana maro samihafa no namelatra ny tsenany teo amin'ny sisin'ny rindrina iray. Ny tsenan'izy ireo dia voaaro amin'ny elo ary entana maro samihafa toy ny zana-kazo izay mbola azo ambolena no amidiny.

Toerana iray fiantsonan'ireto taksibe na fiara fitateram-bahoaka lehibe no hita eto. Miloko fotsy izy ireo ary misy maitsokely eo afovoany. Maro dia maro ireto fiara ireto, eo amin'ny fito eo izany.

Tsy natokana ho an'ny tantara foronina ihany tokoa ny famakiana boky fa misy ireo karazana boky izay mitahiry fomba fandrahoana sakafo. Ny renim-pianakaviana matetika no voasariky itony boky itony kanefa misy ihany ireo lehilany izay tena tia mahandro.

Fivarotana maro samihafa eny an-tsena no ahitana ireto karazana kojakoja sy fitaovana izay fanaovana mofomamy ireto. Ireto fitaovana lavalava vita amin'ny hazo dia fanamboarana ny paty ary fanafisahana azy.

Tranombarotra lehibe iray, izay misahana amin'ny fivarotana vokatra elektronika toa : ny finday, ny solosaina, ny fampielezam- peo sy ny maro samihafa... Eto ny finday dia miloko mainty, mipika izany ary fahanana herinaratra.

Saika tahak'izao avokoa ny endriky ny trano eny ambanivohitra, mahafinaritra ny mijery azy ireo mitovy avokoa ary mampatsiahy ny fahazazana izany, rehefa hariva manko dia mitangorona eo amoron'afo ary miheno tantara miaraka amin'ny bebe.

Lehilahy roa no mifandrimbona manafo ity trano iray ity. Teto dia tafo fanitso miloko mena no nosafidian'ny tompon'ny trano. Eo anilan'izany trano izany, feno ala maitso izay manadio ny rivotra iainana.

Toeram-pivarotana akanjo tsy vaovao fa efa nanaovana na itony antsointsika itony hoe " friperie " eto dia akanjon-dehilahy avokoa, raha ny tena marimarina kokoa akanjo mafana. Amin'ny vidiny enina arivo ariary izany.

Indreto misy karazana fitaovam-pianarana maro ilain'ny mpianatra amin'izao fidirana izao. Hita ao ny penina, ny pensilihazo, ny pensilihazo fandokoana, ary koa fandrangitana azy ireo. Amin'ny lokony maro samihafa moa izany.

Ity tovolahy ity dia manao fanamiana fientina amin'ny andavanandro, tsotra ary madio. Ny amboniny dia akanjo fohy tànana fotsifotsy ny lokony, ny ambaniny kosa dia pataloha miloko volondavenona, eo amin'ny sisiny dia ahitana poketra kely miloko manga. Ny kirarony kosa dia fotsy ranoray, mampatsiahy ny ambonin'ny akanjony.

Rehefa tonga ny fotoana hanatanterahana ny raharaha fanambadian'olon-droa dia manovokovoka mafy ny fianakaviana mba hahatsara ny lanonana. Asiana haingony avokoa na ny toerana hanaovana izany na ny fiara fitaterana ireo mpanambady.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana itony karazana kojakoja natokana ho an'ny fahadiovana itony. Ao amin'ny efitrano fandroana no fahitana azy ireny matetika. Hita ao ny fanasana tanana, ny fanasana tanana tsy mila kobanina ary ny maro hafa.

Vehivavy iray no makany amin'ny mpanao volo mba ahafahan'izy io mandrandrana ny volony ary manisy tovana eo aminy. Ilay mpanao volo kosa dia manao akanjo marevaka izay miloko manga, maitso ary mena. Tsara dia tsara ilay randrana.

Fiara iray no mipetraka eo amin'ilay tokotany. Toa any ambanivohitra ny toerana satria feno ala maitsomaitso ao aoriany. Misokatra ny varavaran'ny mpamily. Ny tany dia mbola tany mena fa tsy misy na dia simenitra iray aza.

Fiara frantsay miloko fotsy no miara-miasa amin'ny orinasa izay mamokatra zava-pisotro angovo. Izy io dia nomanina tamina fifaninana. Mijoro eo anoloan'ny trano misy afisy dokam-barotra ho ana sarimihetsika izy. Misokatra ny fonon'ny motera ary hita ny motera ao aminy.

Sainam-pirenena iray miloko mena, fotsy ary manga. Ny mena sy ny fotsy dia mitsipitsipika mifandimby, ny manga kosa dia miendrika efajoro ary misy kintana ao anatin'izy io izay miloko fotsy.

Ny rindrin'ity efitra fandraisam-bahiny ity dia miloko fotsy. Eo aminy dia misy fahitalavitra fisaka miraikitra ; eo ambaniny kosa misy latabatra avo vita amin'ny hazo mangirana. Manarak'izay, ireo seza fipetrahan'ny vahiny dia miloko volontany, ary eo afovoany no ahitana latabatra iva, vita amin'ny hazo. Aorian'ny seza kosa dia misy vata fampangatsiahana misy varavarana roa misokatra.

Mitobaka eny an-tsena tokoa itony fitaovan'ny mpianatra itony, satria efa akaiky dia akaiky ny fidirana. Ireo tena malaza sy ilain'izy ireo dia ny kahie, ny penina ary ny penisilihazo. Ny hita eto anefa dia ireo fitaovana madinika toy ny hety sy ny maro hafa koa.

Tranom-barotra lehibe iray no ahitana ireto talantalana maro samihafa ireto. Vokatra natokana ho an'ny ankizy kely izany, izay ankizy manomboka vao misakafo. Misy karazany maro izy ireo, ary marika samy hafa.

Toeram-pivarotana iray izay misahana ny fivarotana entana natoraly avokoa. Hita amin'izany ny veromanitra sy ny maro hafa izay fanaovana dite. Hita ao ihany koa ny alamo ary ny vovoka fataon'ny vehivavy amin'ny tarehy.

Fivondronana mpinamana maromaro no niaraka nikoràna tany amin'ny toeram-pisakafoanana iray tamin'ny alalan'ny fisotroana ity ranom-boankazo izay miloko volomboasary ity, tahaka ny ranona voasary izany na ranona garana.

Vehivavy, renim-pianakaviana iray, no mibaby ity zanany ao andamosina, amin'ny alalan'ny lamba, (lahy kely io zanany io). Ilay vehivavy, dia mitafy roby lava, (miloko manga), ary manao kapa miloko mena. Lay zanany lahy kosa, dia manao ambonin'akanjo fohy tanana, (miloko fotsy).

Vehivavy iray izay mirandrana difisesy, ary manao akanjo mena ambony sy mainty ambany no mandravaka ireto toerana ireto amin'ny alalan'ireto voninkazo miloko : fotsy sy maitso ireto ; ary ireto lamba miloko : fotsy sy mavokely.

Tahaka izao ny endriky ny latabatra rehefa mivonona hisakafo ny olona ao an-tokantrano iray. Hita ao ity lafika izay asiana lovia ity ; eo ambonin'izany no asiana ny lovia ary eo anilany no asiana ny sotro ; eo alohany kosa no misy ny vera ary eo afovoany no asiana ny vary sy laoka.

Toeram-pivarotana iray na bazary no ahitana ireto karazana legioma ireto : hita ao ny ovy, ny voatavo, ny tongolo maitso. Eny amin'ny tany dia hita fa misy karaoty, voatabia ary tongolobe.

Mpianatra maromaro; ny ankamaroan'izy ireo dia tovovavy kely; no mampiseho ireto asany amin'ny mampianatra amin'ny alalan'ny solaitra kely miloko mainty. Eo ambony latabatr'izy ireo dia misy taratasy fotsy maro samihafa izay misy miforitra kely ny sisiny.

Sarotra dia sarotra ary ela tokoa vao nahavita izao randrana izao ; satria madinika dia madinika ny dify sesy ary misy randrana lehibe roa mivohitra eo ivelany. Eto moa izy dia miendrika volo artifisialy.

Ity akanjo ity dia napetraka mba ho anaovan'ity sarivongam-behivavy ity ahafahan'ny mpandalo mandinika sy mahafantatra ny endriky ny akanjo. Ilay akanjo moa miloko manga, fotsy, lava tanana ary ny zipo koa dia lava hatrany amin'ny tongotra.

Hafakely ity seza ity satria vita amin'ny vy avokoa izy rehetra. Izany vy izany dia tsy mba tonga dia iray fa mitsitokatokana. Ao aorian'ny seza lava dia misy hazo fohy, miloko maitso ranoray izany. Tany mena ny tokotany.

Mpivarotra sakafo iray no nametraka ity vata misy rihana efatra ity izay vita amin'ny fitaratra ary feno sakafo ao anatiny. Hita ao ireo karazana paty, ireo karazana mofo ary karazana hena izay mety hoanin'ny rehetra.

Maha tia hihinana tokoa ireto karazana mofo mamy mirantiranty. Samy manana ny endriny avy izy ireo fa ny akora nanamboarana azy dia ronono sy chocolat avokoa. Ao aoriany dia ahitana ireo mofo mamy fisaka vita amin'ny ronona ary ary afara dia misy ireo mofo mamy vita amin'ny chocolat ranoray.

Fivarotana iray eny amoron'ny arabe ny lalam-pirenena no ahitana itony karazana mpivarotra itony. Mivarotra legioma sy voankazo izy fa ny tena mampiavaka azy dia itony lasary itony izay noraketina tao anatina tavoahangy, misy ny masiaka ary misy ny tsy masiaka.

Tovolahy kely roa no miezaka mikitikitika fiara iray izay simba ary efa antitra, feno vovoka sy maloto dia maloto ilay fiara, ireo ankizy ireo dia misatroka avokoa, ny iray manao akanjo mavo, ny iray kosa manao akanjo mainty sy mena.

Fivarotana iray ao anaty trano no namoaka ireto entana sasantsasany ireto eto amoron-dalana mba hisarika kokoa ny mpandalo. Manao fihenam-bidy izy ireo satria nahenany tokoa ny vidin'ny entana toy ny savony, mora dia mora ny iray satria amin'ny vidiny diman-jato sy arivo ariary.

Vilany mandeha amin'ny herin'aratra

Fiara lehibe tsy mataho-dalana iray, izay miloko mena sy volon-davenona, no mipetraka eo akaikin'ity toerana fivarotana solika ity. Handeha haka solika izy io satria lany. Izany no tsy mampandeha azy ka ipetrahany eo amin'ny sisiny eo.

Ity mpandrafitra ity izay manao ambonin'akanjo manga bory tanana, kilaoty mainty ary kapa dia faly fa nahavita ity seza lehibe fandraisam-bahiny ity izy miloko mena ary volontany. Izany dia miaraka amin'ny ondana anankiefatra izay tsara dia tsara.

Tsena lehibe iray izay antsoina ihany koa hoe bazary no ahitana ireto karazana legioma ireto hita ao ny ovy, ny saosety ary ny karôty. Mahasalama ireny karazana vokatra ireny.

"Andrianiko ny teniko, ny an'ny hafa koa feheziko". Izany no fahendrena navelan'ireo ntaolo ho antsika, izay manambara fa sarobidy tokoa ny fahaizana sy ny fifehezana ireo teny malagasy. Ity boky izay mitondra ny lohateny hoe " Ny fitenin-drazana" dia manamafy izany.

Kojakoja maro samihafa ao anatin'ny sokajy vovo ireto. Ireto miendrika boribory dia natao ho an'ny vehivavy mba hanalany ireo vokatra "cosmétique" amin'ny tarehiny. Misy ihany koa ireto lavalava izay fanadiovana sofina.

Toeram-pisakafoanana raitra dia raitra. Misy ao anatin'ny trano, misy kosa eo ivelany. Eto dia ny ivelany no naseho. Ary misy karazana latabatra, ao ny boribory, ao kosa ny efa-joro. Ny seza dia miloko mena avokoa, ny rindrina kosa dia miloko mavo.

Avy nikarakara taovolo sy tarehy ity vehivavy ity. Ny volony mainty dia vitany malama tsara; fohy atreho amin'ny tenda izany. Ny volomasony dia voasoritra tsara; eo amin'ny masony ahitana loko mangirana; ny volomasony ambany nohalavaina.

Rehefa mitsangatsangana sy mivoaka ny trano ny olona dia fadian'izy ireo ny misakafo ka maka vary maina izay fahitany isanandro. Eto ireo olona dia maka sakafo matsiro toy ny hena izay miaraka amin'ny "saosy" fotsy, ny mofo ary ny poti-kena miaraka amin'ny "saosy" mavo sy fotsy.

Mpanao volo iray izay misahana ny volo mihorongorona sy olioly no niantso ity vehivavy iray ity mba hanaiky hanaovany volo ary hanehoany ny talentany. Teto izy dia nandrandrana ary nasiany volo miholakolana kely teo amin'ny sanga sy ny fotom-bolo.

Fivarotana mivelatra eny amoron-dalana no ahitana ireto karazana kojakoja ilaina ao an-trano ireto. Hita ao ireo lamba famafàna lovia, ireo kilalao kely ho an'ny ankizy ary ireo kojakoja ilaina ao an-dakozia.

Hafakely ity famantaran'andro ity satria miendrika panda izany, ny panda dia biby mampalaza ny " la Chine ", manondro amin'ny roa amby folo sy fahefany atoandro ny famantaran'andro, miloko mainty sy fotsy izy io.

Tamin'io andro io dia avy be ny orana tany anaty ala. Mahatalanjona tokoa ny mahita ity sahona miloko maitso sy volomboasary ary fotsy, toa mielo amin'ny alalan'ny ravinkazo miloko maitso eo ambonin'ny vatan-kazo.

Ny loko mahazatra antsika rehefa manoratra amin'ny penina dia ny manga, ny mainty, ny mena ary ny maitso. Eto anefa dia loko hafa kely no hita fa ao avokoa na ny mavokely, na ny mavo, na ny volon-davenona, na ny manga tanora, na ny fotsy, na ny volom-boasary.

Toerana malalaka misy hazo

Takarivan'andrenivohitra, mody avokoa ireo olona rehetra, na ny avy nianatra, na ny avy niasa, na ny mpandeha an-tongotra, na ny mpitondra fiarakodia. Izany indrindra no mitarika ireo fitohanan'ny fiarakodia, na ny mandroso, na ny miverina.

Efitrano iray izay mizara roa satria ny ilany ankavia dia lakozia ; ny ilany ankavanana kosa dia fandraisam-bahiny. Marihina fa malaza tokoa izany endrika fanampiriman-trano izany ankehitriny ary avy any amin'ny vahiny no nangalana tahaka izany.

Eto amin'ity arabe ity no ahitana ireto akanjo mihantokantona ireto izay amidy. Ity vehivavy mpandalo ity izay manao solomaso mainty, akanjo fotsy ary kiraro fotsy. Eo ankilany kosa dia misy fivarotana izay ahitana karazana vokatra maro vita amin'ny akora voajanahary.

Vehivavy iray manana volo mainty no miravaka kavina. Io firavaka io dia miloko volamena ary misy vato boribory fotsifotsy eo ambaniny. Tsy misy fihantonany ny kavina fa tonga dia mipetaka eo amin'ny sofiny. Manendrika tokoa an'ilay vehivavy izy io.

Fitaovam-pianarana madinika kanefa tsy azo tsinontsiniavina ny fiarovana ny kahie. Misy karazany ireny, any somary matevina, ary ao ny somary manify. Ny asan'izy ireny moa dia mba ahafahana manavaka ny kahie isan-karazany araka ny taranja.

Arabe iray ahitana toerana voatokana ho an'ireo fiara karetsaka. Mitovy avokoa ny marik'ireo fiara ireo, ary milahatra anankitelo ny eo aminy. Eo anilany dia ahitana fivarotana kely roa izay voaharon'ny elo miloko ary trano lehibe iray mijoalajoala.

Ny volon'ity vehivavy ity dia lava hatreny amin'ny soroka ary miloko mainty ary olioly, teto izy dia avy nanasa loha ary hita fa mbola lena izany volo izany, any aminy mpanao volo moa izy ary mivonona ny hisintona ny volony.

Toeram-piandrasana fiara fitanteram-bahoaka lehibe na ireny fiara iombonana ireny, no ahitana ireto olona ireto. Misy tovolahy iray izay milalao finday. Misy ihany koa ramatoa somary efa lehibebe. Misy ihany koa vehivavy izay manao akanjo mena ary tsy hita mazava ny tarehiny.

Firavaka fanaon'ny vehivavy, miisa telo no ahitana an'ireto endrika mitovy. Ao ireo kavina ireo izay mipetaka amin'ny sofina. Misy ihany koa ny peratra ary misy ny haingona rojo fanao fehitenda. Samy misy vato kely mena avokoa eo afovoany.

Toeram-pivarotana vokatra izay mahasalama avokoa izy rehetra. Vita amin'ny akora natoraly avokoa ary voarakitra tavoahangy izay misarona fotsy na baoritra kely efajoro.

Tohatohatra iray ao anelankelan-trano no manasaraka ny tokontany bozaka tsy misy tompony, sy ny trano izay vao amboarina ; ary hita fa mirafitra sahady ny biriky. Ny rindrina sasany dia efa voalalotra tamin'ny simenitra, ary mampiakatra tsimoramora ny trano ny tompony.

Toeram-pivarotana iray eny amoron-dàlana no ahitana ireto karazan'entana ireto izay tsy fantatra fa mifangaro avokoa, ny tena betsaka ao aminy moa dia taroby ary taratasy efa tonta.

Fiara iray lehibe tsy mataho-dalana miloko volondavenona matroka no mipetraka eo an-tsisin-dalana, misy alika mpirenireny matory eo ambaniny. Laharan'ny fiara dia notakomana, madio dia madio io fiara io.

Fahatsiarovana mamy tokoa ary maro dia maro no navelan'ity sekoly ity ho ahy. Nianatra tao aho nanomboka tamin'ny kilasy faharoa ka hatramin'ny kilasy famaranana. Ary tao no nahafahako ny fanadinana bakalorea. Tsy adino moa ireo fiarahana niaraka tamin'ny mpiara-mianatra.

Mampatsiahy ahy ny fahazazako sy ny fialan-tsasatra nataonay tany ambanivohitra itỳ sarety itỳ. Tany izahay no niara-nitendry sarety tamin'ny raibenay izay mandalo teo anoloan'ny trano. Mandoha ariary zato tamin'ny mpitondra sarety izahay isaky ny mitaingina.

Trano fivarotam boky iray no ahitana ireto karazany maro samy hafa ireto : misy hoan ny karazan ny olona rehetra na ny ankizy, na ny tanora, eny fa na ny lehibe. Hita amin izany ny tantara natokana hoan'ny zaza, ny tantara foronina izay mahaliana ny olon-dehibe ihany koa.

Voasokajy ao anatin'ny legioma ny tongolobe. Izy io dia manana ny asany maro ; ao ny mety anaovana amin'ny sakafo, fanao amin'ny lasary, mety mampaniry volo ary ihany koa fanao fanafody ho an'ny sery.

Anisany voankazo be mpankafy eto Madagasikara ny letchi sinoa. Any amin'ny faritra antsinanan'ny Nosy no tena ahitana azy io. Rehefa tena masaka izy dia miloko mena manopy rà ary ra rehefa mbola manta kosa dia miloko mavo manopy maintsy. Ny voany dia miloko fotsy ary ny voniny dia miloko volotsokola.

Tranombarotra lehibe iray no ahitana ireto karazana entana maro dia maro ireto izay milahatra araka ny sokajiny eny amin'ny talatalana. Ao ny kojakoja momba ny trano, dia ny kofafa sy ny fandraofam-pako. Ao ihany koa ireo karazana savony ary ireo plasika fandraofana fako.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana ireto karazana "art" malagasy ireto. Hita amin'izany ireto karazana karipetra ireto. Misy ihany koa ny pôketra, ny fitaratra, ny haingon-trano sy ny maro hafa izay azo hisafidianana.

Misy vehivavy kanto dia kanto, zarazara hoditra ary mihanjaika fatratra. Ny volony dia arandrany ary afatony avy aoriana . Izy dia manao akanjo manga lava tanana izay marevaka dia marevaka. Eo amin'ny sorony dia misy poketra lehibe izay mitsipitsipika manga sy fotsy.

Tanora maromaro no miaraka ary nandeha tany amin'ireny toerana famonjena alim-pandihizana ireny izy ireo. Nisafidy ny haka latabatra ary naka karazana zava-pisotro, ao ny mahamamo ary ao kosa ny tsy mahamamo.

Vata fampandrenesana iray izay ahitana ireto karazana laharana fandefasana ny karazana onjampeo maro samihafa. Eo amin'ny sisiny roa dia famoahana ny feo, eo afovoany kosa dia afaka asiana "casety" raha tsy te hihaino onjampeo.

Ao anatin'ny trano fivarotana fanafody izay misy talantalana vita amin'ny fitaratra no ahitana ireto karazana vokatra ireto izay fikojakoja ny vava, ny aty vava sy ny nify. Hita amin'izany ny borosi-nify.

Vehivavy iray avy niantsena no milanja ity harona miloko fotsy ity, eo ambonin'izany misy tavoahangy tsy misy na inona intsony. Ilay vehivavy moa dia manao raoby lava hatreny amin'ny lohalika izany ary lava tanana.

Toeram-pisakafoanana lehibe iray, izay voahaingo amin'ny alalan'ny zava-maitso ao aoriana, ary ny voninkazo. Misy olona maro misakafo ao amin'izany toerana izany, ary eo amin'ny toerana aoriana dia misy lehilahy, vehivavy iray, ary tanora roa.

Avy eo ivelany ny fitaratra ny fivarotana no ahitana ity akanjo-dehilahy ity izay kanto dia kanto. Fentina mivavaka na fentina mianjaika. Mangamanga ny lokon'izy io ary fotsy ny lobaka miaraka aminy. Eo akaikiny no ahitana voninkazo kely telo ireto. Izay miloko maitso ary mandravaka ny fivarotana.

Savony natoraly izay vokarin'ity orinasa iray, antsoina hoe Tiia. Vita malagasy izy io ary mety na ho an'ny tarehy na ho an'ny vatana, mahatsara izany izy. Tsara raha mifanohana isika amin'ny fanjifana ny vita Malagasy.

Toerana iray natokana hipetrahan'ireo fiarakaretsaka, izy ireny dia tsy mitovy ny amin'ny fiara fitateram-bahoaka lehibe fa natao ho any olona izay vonona handoa vola somary lafolafo kokoa.

Itỳ fitaovana kely itỳ dia kojakojan-dakozia izay ilaina rehefa fotoana hanasarahana ny ranon-javatra amin'ny faikany. Ohatra akaiky amin'izany ny fikarakarana ranom-boankazo. Eto izy dia miloko mavo ary misy karazany ireo : misy ny somary lehibehibe ary misy ny kelikely toy itony.

Toeram-pivarotana lehibe iray no ahitana ireto karazana hena ireto, izay voahidy ao anaty vata fampangatsiahana vita amin'ny fitaratra. Hita ao ny saosisy, ny hen'omby, ary ny hena kisoa ; samy manana ny vidiny avy izy ireo.

Vato maromaro vita Malagasy izay notefena ary namboarina tsara mba halama. Misy karazany maro izy ireto fa ny hita betsaka eto dia manana endrika boribory, amin'ny loko maro samihafa izany.

Trano tsy misy rihana iray no nozaraina roa, ny ilany miloko manga, ny ilany kosa miloko mavo. Samy hafa ny tompon'izy ireo ary samy natao hivarotana avokoa izany. Eo ivelany misy lehilahy roa, ny iray manao lobaka fotsy, ny iray manao akanjo manga.

Ao anatin'ny ala trôpikaly, misy rano mirotsaka avy amin'ny vatolampy ka mameno lohasaha iray. Mangarahara sy madio ilay rano ka maneho ny taratry ny ala maitso. Ny maitso be sy ny hazo moa dia manome aina sy fiadanana amin'io toerana io.

Tavoahangina ranomanitra roa, ny iray lehibe lavalava, ny iray kelikely fohifohy. Avy amina marika iray ihany izy ireo fa samy manana ny fomba fampiasa azy, ny fofony ary hanitra ho azy. Samy miloko mena avy anefa ireo ranomanitra ireo.

Tora-pasika madio, tsy ahitana na dia mpandeha iray aza. Eo anilany ny ranomasina mivalapatra izay mangina tsy misy onja. Ao anatin'izany misy ireto karazana vatolampy maro ireto. Ny lanitra moa dia mena sy manga avy nody ny masoandro.

Ireto avy ny akora ampiasaina raha toa ka hanao trondro maina amin'ny laoka isika. Ny ilaina amin'izany dia trondro maina mazava ho azy, voatabia, angivy, anamalaho, sakay, tongolo ary sakamalaho.

Mamokatra dia mamokatra tokoa ity hazon'ny papaye ity satria feno voany eo amin'ny hazo. Ao ny efa masaka izay miloko voloboasary, ngeza dia ngeza izany. Ao kosa anefa no mbola manta miandry ny famahasany.

Fivarotana kely eo amoron-dalana izay mivarotra voankazo sy legioma no nanantonan'ity tovovay ity. Tonga izy mba hividy voasary. Dimy no tao anaty harony. Tokotokony ho eo amin'ny iray kilao eo izany. Izy io moa dia mialoka ao ambany elo maro loko.

Fitaovam-piasana eny an-zaridaina maro samihafa toy : ny angady, ny borety ary ny fanondrahana no hita eto. Ilay borety dia miloko volon-davenona ny sisiny kosa dia miloko mena ary ny kodiarany dia miloko mainty. Eo amin'ny bozaka no misy ireo fitaovana ireo.

Toeram-pivarotana fanaka izay miavaka amin'ny alalan'ireo fandrina izay ngeza ny habeny. Izany fandriana izany dia tena ilaina indrindra ho an'ireo fianakaviana izay maro anaka ary mazo zanaka nefa kely ny efitra misy azy.

toeram-pisakafoanana iray izay kanto dia kanto ary miavaka amin'ny andavan'andro nohon'ny aingo izay nataon'ny tompony tao loko manjaka ao dia ny maintso ary izany dia mampatsiahy ny natiora

Sainam-pirenena iray izay miloko mena, fotsy ary manga matroka. Izy io dia ahitana ny mena sy ny fotsy izay mifampitsipitsipika, eo amin'ny ilany kosa dia misy ny manga amin'ny endriny efajoro ary misy kintana mihisa dimampolo ao anatin'izany.

Vokatra kosmetika maro samihafa izay natokana ho an'ny vehivavy. Misy ny fanasana tarehy, ny fanosotra amin'ny tarehy, ao kosa ny fanosotra amin'ny vatana. Maro samihafa ny virin'izy ireny, ny asany koa dia torak'izay.

Trano lehibe iray misy rihana roa, ny varavarankely sy ny varavarana dia vita amin'ny fitaratra avokoa toy izany koa ny lavarangana ; any amin'ny farany ambany dia ahitana ireto vehivavy roa ireto. Eo amin'ny rihana voalohany, misy ireto kiraro mihahy ary any amin'ny rihana farany tsy ahitana inona na inona fa madio ny lavarangana.

Toerana iray, toeram-pisakafoanana izany, izay mampatsiahy ny maha-malagasy antsika amin'ny alalan'ireto sary maro samihafa ireto toy ny maki izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara irery ihany, ary ny baobaba ihany koa.

Ity sainam-pirenena ity dia miloko maitso sy mavo. Ny mavo eo ampovoany dia manambara ny kintana sy ny volana. Ny sisiny ambiny kosa dia maitso avokoa. Ny kintana sy ny volana moa dia manambara fa firenena islamika izy io.

Toeram-pivarotana iray no ahitana ireto karazana kitapo sy lasaka ireto. Ao ny fetina mianatra, ao ny poketra lehibe ary ao kosa ny fetina mandeha lavitra, toy ny rehefa miala sasatra eny amin'ny sisin-tany .

Fivarotana sakafo masaka eny amoron-dalana na vary mitsangana. Eto ny mpivarotra dia vehivavy misatroka fotsy, manao akanjo ambony mavo. Mandroso sakafo ho an'ny mpividy izay misatroka mena izy io ary tsaramaso ny laoka.

Sakafo tena ankafizin'ny tanora ny "paty" . Eto izy dia hita fa mafilotra noho ny "sauce" izay miaraka aminy . Misy atody ihany koa ary izany vomay mampatsiro azy . Ny vilia misy azy dia mangamanga .

Fiara lehibe tsy mataho-dalana iray no mipetraka eo ivelan'ilay trano fitaratra be. Izy io dia miloko volondavenona mazava. Misy ihany anefa ny loko mainty sy volomboasary amin'ny ampahany kely. Ny ao anatiny dia hoditra tanteraka. Tsara dia tsara ilay fiara.

Bozaka midadasika miloko maitso, ahitana ireto hazo fohy telo ireto. Amin'ny sisiny no misy zavamaitso somary manopy mavo. Mahafinaritra no mahita izany ary natoraly dia natoraly tokoa izy.

Mampatsiahy ahy ny tranon'ny fahazazàko ity trano mitafo mena ity. Ny rindrina sy ny tamboho manodidina azy dia volontany tahaka izao ary ny vavahady dia mainty tokoa. Teo izahay no niara-paly tamin'ny Ray aman-dreninay.

Hety volo izay lamaodin'ny tovolahy amin'izao ankehitriny izao. Ny sisin'ny volo rehetra dia voasoritra mahitsy ary misy antanan-tohatra kely ny eo amin'ny tampony dia mioringorina ny volo moa dia holiholy

Angady roa hafakely mipetraka eo ambony bozaka maitso, ny lohan'izy ireo dia mainty ary afaka miforitra araka izay hilavana azy, ny tahony dia vita amin'ny hazo fohy. Mety ho ilain'ireo tantsaha amin'ny asa isan-karazany izany.

Alahady ny andro ary tonga mivavaka any am-piangonana avokoa ireo mponina eo amin'ny tanàna. Any ambanivohitra angamba no misy ity toerana ity. Ny lanitra dia manga tamin'io fotoana io. Ny trano fiangonana dia vita amin'ny biriky ranoray.

Toerana anisan'ny misarika mpizaha tany eto amintsika itỳ toerana iray itỳ. Izy io dia manokatra ranovisy izay mahasalama ny vatana ary mahasalama ihany koa raha sotroina. Mahafinaritra ny toerana manodidina ary eo afovoan-tany no misy azy.

Vehivavy iray manao fampirantiana no mampiseho ity karazana akanjo hafakely ity. Izy io dia miloko fotsy ary ny voaly eo amin'ny tanany ankavia dia mampatsiahy ireo lokon'ny avana. Ny tanany ankavanana dia misy tovana kely. Ny pataloha kosa dia lava sy fohy ary mampatsiahy ny voaly eo amin'ny tanana ankavia.

Toeran iray izay eto an-drenivohitra izay ahitana karazana mpandeha. Ny renivohitra moa dia tsy misaraka amin ny fitohanana fa maro loatra ny fiara eo aminy, anisan izany ny fiara fitanteram-bahoaka.

Ireto boky ireto dia firaketana an-tsoratra ireo sarimiaina izay tena ankafizin'ny ankizy, indrindra ireo ankizy taloha. Misy karazany maro izy ireo. Miisa enina izy eto. Hita ao ireo natokana ho an'ny tovovavy kely. Afaka jeren'ny rehetra ihany nefa ireo.

Toeram-pivarotana "art" malagasy izany hoe malagasy avokoa no mikarakara sy mikirakira ireto asa tanana ireto. Misy karazany maro ny ao toy ireto lafika lovia izay manaingo tokantrano ireto.

Fivarotrana "art" Malagasy izay misahana bebe kokoa momban'ny poketra ; misy ny ho an'ny lehilahy ary misy ny ho an'ny vehivavy. Hita ao ihany koa anefa irony karazana satroka ary firavaka maro samihafa.

Takelaka iray miloko mena izay manao dokam-barotrana fitavaon-dakozia iray famasahana vary amin'ny alalan'ny herinaratra. Mora dia mora ny vidin'izy io. Miloko fotsy ilay izy ary misy ambaratonga roa.

Lehilahy iray mijorojoro, tsy hita mazava ny endriny fa mitodi-damosina izy. Manao satroka, manao amboniny ary pataloha. Izy kosa dia tsy mikiraro fa kapa fotsiny. Eo anoloany dia misy fiara lehibe fitateram-bahoaka, miloko fotsy sy volontany izany.

Trano lehibe iray tsy misy rihana no eo andalam-pahavitana. Hita sahady fa miloko fotsy ny rindrina ary miloko mainty ny varavarakely. Eo ampanaovana ny lokon'ny tafo ny mpandoko fa lasa niala-tsasatra kely izy.

Famantaran'andro natao ho an'ny vehivavy izy ity, efa-joro ny eo afovoany ary fametraka amin'ny tanana izany, miloko volamena moa izy io, manondro amin'ny enina ora sy folo ny famantaran'andro.

Fivarotan'entana eny amoron-dalana, tsy misy rindrina ary voaaro amin'ny elo miloko no antsoina hoe bazary. Izy ireny dia mivarotra karazan'entana toy ny voankazo, ny legioma, ny trondro maina ary ny haninkotrana. Mora dia mora ny entana eny amin'izy ireny.

Fitaovana iray tena ilain'ny Malagasy indrindra rehefa tapaka ny jiro. Misy mantsy ireo orinasa izay mila jiro isan'andro ka tsy afaka misaraka amin'izany. Herinaratra moa izy io ary mandeha amin'ny solika.

Fivarotana fehotenda na rojo eo amin'ny tenda, izay miloko mitovy amin'ny volamena, no manana endrika samihafa. Tsara dia tsara avokoa izy ireo, ao ny misy vakana kelikely, ary ao ny misy vakana lehibehibe eo afovoany.